Salo biɛla n ŋo kamani bi niraba anii laasabu n ʒɛya ka di nyɛla bi gbirila salima mini binyɛra ka zaŋ bi maʒina nima n ti pahi bi pingaasi nim mini bi binyɛra zaaha n gbira ka koma ku do luɣuli kam zaa ha ka di lee nyɛ moɣani

Kom puuni ka shiip balibu kam zaa ha ka di bɛ di puuni ka tihi kuli pɛ di nudirigu mini di nuzaa nangbani yinga ka kom maa kuli piɛli zaa ha paratɛtɛ n doya

Loori n nyɛ gamo ka di nyɛla ka loori yinga Loori kara zaɣ yini ti pahi Loori bihi ka di zaaha nyɛ din wurim viɛnyɛlinga ka salo pam ʒɛya lihirili ka diri fiila zaŋ kpa din niŋ ka gamo maa niŋ shɛm

N tiɛhi ti yi lihi kpɛ ŋo maa salin gbibo shee n bala ka bihi ti pahi zaɣ kura ni ninkura nyɛla bin niŋ nimoo n bori salima a yi lihi bin gbingbi boɣa maa ka koma yirina di puuni kom maa lee nyɛla din nyɛ ko daɣari